Ezi zisenene zikalange bazikalangile zinyene zamiliyile mulimo zisenene zifanaga matu mwabamo zisenene zifananga litaka ne zayile ziboneka zilimo mafuta magali.

Baaba yuno imile mulyango agwatile i'suuti ya black atelemo i'saati ya blue ye gimigoono mileyi mumikoono agwatile zi glooves zimwaanga imunwa ni molu aboyeleyo i'mask, kumutwe agwatile ikofila, Baba ono aboneka atamba mwigangilo